Mitombo inotidetsera kuti tirapike ndaramo yedu irambe yeiendere mberi tinosise kubairwa kana taone kuti tarwara tine mikhuhlani ,tinozwe mirenje ,tinozwe musoro ngatiyende kuzvibhehleya korapiwa ngeakafundire mushando .

Abtuwe ngatiende kuzvibhehlera tindohloyiwa nekuendere vanorapa kuti vatirape kana kwaita zvirwere zvakasiyana siyana. Ngatisaramba kurapiwa ngekuti utano hwedu hwakakosha.

Zvakana maningi kuti anthu apote echindoningirwa, kohloyiwa ngemanesi kana ngemadhokotera kana munthu aita chirwere kana afungidzira kuti pane chiri kumupingaidza munyama dzake, zvinoda kundoningirwa, kuhloyiwa kuti usazoramba wechirwara.

Zvirwere zvingadayi zveyiuya munyika, zvinounzwa ngedutu nezvinohamba mumweya ,kana zvinounzwa ngemvura, zvinoda kuti zviziyiswe antu, anhu orapiwa ,kunyanya ana adodori, nguva ichipo.

Abereki neana muzvikora vanofanira kudzidziswa uye kukurudzirwa kana pachinge pauya zvirwere vanorapa vobva vadaidzira kuti kuno dondodzerwe ana, ana ngaauye vazodo nhodzerwa.

Zvirwere zvizhinji zvinowuya kuburikidza ngekusashambidzika kweantu, anhu anofanira kudzidziswa ngezvehutsanana mumakanyi kwatinobva ,kuti vawone kuti nguva zhinji vanenge vaine hutsanana hwakanaka.

Zvirwere zvimweni zvinokona zveidzivirirka Kana kuvharirika zvinofana kuvharirika kutibata ngatibatsire dzidziso dzinorapa Mukuwo wega wega apo pavanohamba vechidzidzisa vantu.

Vananga vabairwe kubva kuzvirwere zviya zvevana zvavanoti zvirwere zvinouraya vana vana vanofanira ku kubairwa kubva pamazera awo avanofanira kubairwa vachihamba vechibairwa vechidonhedzerwa nguwa dzeshe.

Imwe mutungu yezvirwere tinokwanise kuyizwa nekuyierenga nekuzwa ngebazi rinoona ngezve utano kuti kwauya mitungu yechirwere saka tinofanirwa kutu tigare tichierenga nekuterera kuti kwakamira sei kubanze uko.

Zvrwere zvinoperereswa ngedutu zvinosise kuti zvikasire kuvharidzirwa. Kurapwa kwazvo kunofanira kuziiswe antu vaone kupora kubva kuzvirwere zvakadai zveivaba...

Zvirwere zvingadai zveipararira kana kuti zveitapurirwana zvinofana kudzivirirwa, ngekudxoka zvatinodxoka pamiromo, kuite kuti tisaone kutapurira amweni anenga ari padhuze nesu.

Mvura upenyu, tinosise kuchera mvura yedu pa mvura inenge yakangwaririka sekudayi sepamugodhi. Mvura yepamugodhi imvura yakachena, saka tinofanire kuchere mvura dzakachena pamugodhi kuti uthano hwedu hurambe hwakanaka.

Kurapiva kweantu nekuvane mitombo munyika nepashi reshe kunofana kuita nyore. Hakufani kutambudza vantu kuitira kuti hutano hweantu hunyevenuke hukasire kutamba nuka husaoma ngenyaya yekuti vanorapa vanenge vasimo munyika.

Antu akawanda anosisa kuti akwanise kusvika pandau dzinodetsera panyaya dzeutano uyezve kudzidziswa ngezveutano vasazoneseka mundaramo mavo.

Pashi reshe ,antu anotarisirwa kuti aziye, ngemitungu yezvirwere inenge yaita, kuyite kuti dzimwe nyika dzione kuzoderedza kana kudzivirira utunguho hungadayi hweyikwanisa kuzopindawo munyika mwedu.

Hurumende inosise kuise mare yakawanda kubato rezveutano kuitire kurwisa zvimwe zvirwere zvingadayi zveitipindira munyika muno kuti zvapinda tikasike kudetsereka ngenguwa kwayo.

Kuhamba kwevanobatsira nevanorapa nevanodzidzisa nezveutano kunofanira kuramba kuchiwanda munyika uye kunofanira kutekeshera nyika yeshe ruzhinji rweantu rwuziye ngezveku uuu ngezvekutano hwedu.

Kufundiswa kwezveutano ngakutekeshere munyika yeshe uye kudzidziswa zvee kuziye kuti tinofanire kushambe maoko edu patinenge tahambire chimbuzi, uye zvee peshe patinenge teide kubate chekurya ngatishambe maoko edu.

Antu anofana kukona kudetsereka ngemukuwo uripo nechindani vanorapa vanofanika kuhambira antu kumakanyi vachirapa antu ngekuti vamweni vakona vanenge vasina mukana wekuhamba.

Antu eshe kunyangwe ari munyika akuru neadoko anofanire kuhanira zveutano uye vanofanira kudzidziswa nekukombidze njira dzekuti utano hwawo vangahuhambisanja sei.

Antu anosiso kudzidziswa ngekukosha kwemvura kuichengetedza uye kushandisa mvura yakahlamburuka nguva dzeshe ndozvinotipa utano hwakati hwee hwakanaka.

Inofanire kuite tsika yedu antu, yekushandisa mvura mukuwo wega-wega, kugeza maoko edu peshe patinenge tiri patinenge tode kubata chikafu togeza maoko, petinohambira kuchimbuzi, tichibveyo togeza maoko edu.

Vanofana kufarira zvidzidzo zvavanopuwa zviri maringe neutano kuitira kuti varambe veyizwa chidaka daka chekurambe veyifundiswa zvee uye kuita mabasa ezveutano.

Mvura yakakosha saka tinofana kushandisa mvura yakachena nguwa dzeshe kuitira kuderedza nekudzivirira zvirwere zvinokonzerwa nekumwe mvura yakasvipa.

Mvura indaramo so tinosise kuingwarirawo mvura yakhona uye tinofanire kushandise mvura yakachena nguwa dzeshe kuitira kuti tisabatwe ngezvirwere zvakadai ngezvaana korera.

Pashi reshe rinofanira kudzidziswa ngezvirwere zvimweni zvingadai zvechiuya zvechide kutikanganise kurarama kwedu zvakadai ngedutu mupengo rakambonesa mugore rapera pasture apo.

Antu vanosise kukurudzirwa kuti vasime mimbiti uye kana mbiti iyi kana yasimwa imweyakona ndiyo inenge iri yemitombo yetinooshandisa kuzvirapa kana tasangana nematambudziko owurwere.

Kubva kuana adoko kuenda kuasharuka tinosise kuve tine zvidzidzo nekuziya kwezveutano hwedu. Kubudikidza ngekubhuirwa kana kufunda kana kuvona pamufananidzo ngezvehutano.

Ana azhinji angadakarira kuende kuchikora kana kukaite chikafu ngekuti mushi imweni kumamiziyo kunenge kune nzara zvoite kuti vana vaya vasasaenda kuchikora asi kuchikora kukazi kwaite chikafu vana vazhinji vanodakarira kuende kufunda.

Antu anofana kukurudzirwa ngezvekurapiwa kunenge kuriyo mazuwawo, zvinofane kudaidzirwa mumapepanhau uye zvimwe vanofana kufamba vachireketa ngezvekurapiwa kwevantu.

Kana muntu asangana nedambudziko remupfungwa, rekufungisisa. Muntu unofane kuti aone anamazvikokota vanobetsera ngezvekuongorora nekunyaradza vanenge vasangana nedambudziko, kuti munhu usanyanya kupererwa.

Pfungwa dzeantu dzinogone kushaishika ngezviro zvakasiyana-siyana. Zvimweni zvingakonzerwa ngenhamo, zvimweni zvingakonzerwe ngekumwe zvinodhaka, asi kana vantu vachinge vashaishike pfungwa ngavaende korapiwa.

Hurumende inofana kuhamba, ichipe dzidziso kuvantu, kuti vantu vazive kuti, urwere, hwemupfungwa hunofana kudetserwa sei, kana tasangana nedambudziko reurwere hwepfungwa kuvantu vedu.

Kurapiwa kwevantu vanorwara pfungwa ngakuwande munyika kuita kuderedza dambudziko rekushata pfungwa dzeeantu uye kusashanda zvakanaka kwemasoro eantu

Ngakuite dzidziso inodzidziswe vantu, maringe nezveutano hwepfungwa, ngekuti urwere hwepfungwa, hwakawanda. Kune huntani, hunokonzerwa ngekuvhiringidzwa mundaramo yedu, kwozotoita hunovhiringwa ngekumwe zvinodhaka.

Zvirwere zvepfungwa zvirwere zvisikanyanyi kuzikanwa ngeantu azhinji kakurutu antu anofunga kuti mishindani zvirwere zvefungwa hazvirapiki muntu unosisekuenda kune vanomudzidzisa uyezve vanomuonesa ngedambudziko raanenge asangana naro kuitira kuti mupfungwa make muone kuzorora.

Antu anofana kukurudzirwa kuenda koongororwa kana korapuwa kana kuendesa hama korapuwa dzinenge dzarwara pfungwa ngokuti kuriyo kunorapiwa kunenge kwarwara pfungwa.

Antu ane zvirwere zvepfungwa anosise kudetserwa kuitira kuti aone kugarawo neamweni muntaraunda zvakanaka kana kuiswa kune vaya vanochengetwa vanorwara ngezvirwere zvepfungwa.

Dai vanowongorora zvirwere zvepfungwa vaiwanda kuitire kuti munyika muno varwere vepfungwa vasanyanya kuwanda kana kuti tikawirwa nedambudziko remurwere wepfungwa tiziye kwekurumbira kana kopotera kana kochemereyo ngekuti vazhinji vavo vanotame kudetserwa ngekusaziya kwekuenda.

Ku dzivirirwa kweku rwara kwe ndxondo kuno fanira ku vandudzwa kuwande mu nyika yeshe vantu vaone ku detsereka ngekuti mishi mundani tinoona vantu vazhinji vachi peperesheka ne shango masoro asina kuti hwe kuri kurware pfungwa.

Zvibhedhlera imphatso dzakanake kuhambira tinosise kuramba tichiende kuzvibhedhlera tichindoongororwa utano hwedu ngemanesi. Tisathwa ngekuti vamweni tinoziya vanothwa majikiseni kubairwa, asi tinofanira kuramba tichienda koongororwa kuti utano hwedu hwakadini, nekurapiwa kana tichinge tarwara.

Ndau dzedu dzatinorapirwa dzinofana kunge dzine zvikwanisiro, zvisatama zvekuti tagumeyo teide kurapiwa totama zvekurapiswa zvakhona kunyangwe kuya patinozi tinoda kuradzikwa tione pekuata pakhona.

Mbatso kana kuti kwakurapirwa ngakuwande munyika nzvimbo dzinorapirwa dzinofanira kutekeshera nemataundi eshe nezvimbo dzeshe dzakataukira kwenyika .

Kuwanda kwenzvimbo dzinorapiwe antu kunoderadzawo urwere uye basa rinoita nyore revanorapa ngekuti vanhu vanenge vakuuyawo vari vashoma.

Panyika tinofanire kungewo tine nzvimbo dzinokwanise kurapiwa antu uye zvibhedhlera zvinofanire kunge zviriyowo munzvimbo dzakasiyana siyana kuitire kuti vantu vakasire kudetsereka munzvimbo dzisina zvipatara zvikuru.

Dzidziso yezveutano, nyika unofana kunge ine kunodzidziswawo vantu nezveutano hwavo uye hutano hweanweni kuitira kuti tione kudetserana padambudziko rinenge ratinenge tasangana naro.

Kufundiswa kwezvendaramo nekufundiswa kwezvekupona kwedu kunofanira kuvandudzwa, uye kuyendiswe kuvantu veruzhinji dzvimbo dzakasiyana siyana.

Vantu vanosisa kuyerenga nekuona pakanyora ngezvendaramo yedu zvine maringe nezveutano vantu vanofana kuyerenga vasadarikira vakaona panenge pakatirikwa mapepa anenge aiswe ngevezveutano.

Antu anosisa kufundiswa ngezveutano nguwa zhinji ngekuti utano ndicho chiro chakakosha panyika ino yeshe. Tikasafunda nezveutano tinopere kufa kana kupere kurwara tisina chetinoziya.

Kufundiswa kwezveutano, kunofa kunofanira ku ku kuvandudzwa uyezve kunofana kutekeshera pashi rino reshe, anthu eshe zvigume munzeye.

Antu anosise kudzidziswa munharaunda dzakasiyana-siyana, nezvirwere zvinenge zvanyuka zvinenge zvangouya. Antu anofanira kuhamba echibhuirwa kuti mukore uno kana kuti ee nguva kune zvirwere zvakati kuti vantu vaone kudini kudzivirirwa.

Ana mukoti vanofanirawo kuhamba vechidzidzisa antu ngezvehutano nguwa yega yega paita dambudziko yechirwere chauya vantu vanofanira kuziviswa nekufundiswa kuitira kuti vagare vachiziva vantu .

Zvekuhamba vantu veibhiirwa ngezveutano zvinodawo kunyorwa pashi kuitira kuti vantu vasange veizoti zviro zvatinofundiswa izvi zvakambobve pari. Asi zvikanyorwe pashi, zvinonge zveionekwe pekukomba kuti zvinobve apa.

Hurumende zhinji pashi reshe dzinofanire kuone kuti marii zhinji yaiswa ere kune ,muzvipatara uye kune bazi rezveutano kuitira kuti vanhu vakasire kudetsereka munyaya dzezveutano.

Hurumende inoningirirwa kuti inge iri pamberi nekuhamba nekunasira antu kuronzera antu pamusoro pehutano kudzivirirwa kwezvirwere nezvimweni zveshe zvingadai maringe nehutano.

Kufundiswa nezvendaramo kunofana kuvandudzwa kunofana kuwanda mundaraunda dzakasiyana siyana kubudikidza ngekureketa nemuzvinyorwa zvinofana kuita nyore kuti vaone tingazvihambisa sei.

Bazi rezveutano rinofanira kuhamba reidzidzisa antu maringe nezvekupona zvendaramo yedu kunyatei vantu vangazwa zvimwe kana kuzvierengera asi vanoona ngezveutano anofanirwa kuhamba veiparidzira kuvatu veruzhinji

Anthu anofana kudzidziswa ngezvekupona zveutano ngevaneunyanzvi hwekuziya kuti izvi zvingaita sei kuti vanthu vaone kudetsereka vanofana kuhamba vechifundisa vanthu vechizwisisa zvinofundiswa.

Kuwanda kwezvipatara nezvibhedhlera kunoderedzawo kufa kweantu akawanda munyika kuti zvibhedhlera zvikavepo nezvipatara zvikawanda vantu vanokasire kudetsereka.

Munyika munosise kuva munenzvimbo dzekudetsereka panyaya dzekupona kwedu pautano dzakawanda. Kuitire kuti vaya vanobve kunhambo nemataundi vakwanise kudeserekawo mukurapiwa kwavo ngekukasira. Pane kuti vazombopedze nguva vachiende...

Kuwanda kwezvibhedhlera nendau dzingadai dzeikwanisa kurapirwe antu kune vaya vanokwanise kuhamba weishandisa movha kuenda kunorapa antu nendau dziriyo dzakatowakiwa dzekuti antu anokwanise kurapiwa dzinofanirwe kuwandudzwa nekuwanda.

Antu azhinji kana antu eshe anofana kuhanira mutengo unobhadhariswa muzvipatara zvikuru kuitire kuti vantu vazvhinji vaone kudetsereka .Pane kuti vati takorere kubetsereka ngekuti mare dzinochajiwa dzakakurisa.

Munyika munofana kuite zvipatara zvikuru zvakawanda ngekuti antu anorwara pazuwa akawanda kudarika zvipatara saka zvipatara zvinofana kuwanda kuitire kuti vantu vaone kukwanise kurapiwa vakawanda.

Munyika munosisa kuwawo muine zvibhedhleya zvikuru zvikuru zviya zvakawanda kunzvimbo dzakasiyana siyana, kuitira kuti anhu aone kudetsereka asarumbe kunzvimbo imweyo kuwanda wokorere kudetserwa ngenguva.

Muzvipatara zvikuru nekunorapiwa antu munzvimbo dzakasiyana siyana ngakunge kuine mitombo yeshe ingadai yeikwanisa kuti irape vantu haiwa kuti itamike kana vantu vaende korapiwa.

Zvikiriniki nezvibhehleya nezvipatara zvikuru ngazviwande munyika kuitira kuti antu azhinji akwanise kuzvihanira uye akwanise kuendeyo ngemukuwo kwawo muntaraunda dzavanogara.

Zvibhedhleya zvedu zvikuru, zvinofanire kubetsera antu uye zvinofanire kunge zvakashambidzika, zvakahlamburuka zvekuti antu akanyamboendeyo, havazotorwarizve maningi ngekusakombika kwazvo.

Zvibhedhlera zvedu nezvipatara zvikuru zvinofana kuryidzana nezvitoro zvinotengese mitombo kuitira kuti antu Aone kudetsereka mukuwo uchiripo.

Mitombo nenishonga yekurapiwa ndiyo inofana kuwanda muzvipatara nekuzvitoro zvinotengese mitombo zvipatara zvedu zvekuwane zvinofana kungewo zvine mutombo iyi yakwandawo patinoiona nemare shoma.

Panofanire kuite ukama pakati pe zvibhehleya zvikuru nezvibhehleya zvidoko vanotengese mitombo yechinyakare nemitombo yechizvinozvino ngapaite ukama kuitire kuti paonekwe kuti vanhu vadetsererka.

Mitombo yakadai ngemapiritsi inofana kuwanda muzvipatara, kumakiriniki, kumahosipitari makuru kuitire kuti antu aone kudetsereka mundaramo yavo, senge pazvirwere.

Zvakakosha kuti anamai anemimba arambe echihambire kuzvibhehleya kohloyiwa veionekwa kuti mwana urimundani wakagara zvakanaka ere uye urikopona zvakanaka ere urikukurazve zvakanaka ere arimwo mundanimwo zviro zvakakosha yaamho izvozvo.

Urwere hwemakanda, kuvaviva kweganda kungadaro kweikonzerwa ngekuhambe mushango. Kana kukonzerwa ngemvura yendai inenge yakashaishwa kunodavo kuti kurapive.

Anthu anofanira kurapiwa mukuwo uchipo munthu ukazwa kuti nyama dzako adzinyase kutakazeka dakarire kurumba kuende kunoona vanokurapa ngenguwa kwayo zvisati zvashata.

Kufundisa antu ngezvehutano zvakanaka maningi. Nekuva nevantu vanodzidzisa vantu munharaunda dzavanogara ngezvehutano zvakakoshazve. Kuitire kuti vantu varambe vechiziya ngezve zvinoitaka munyika ngezvezvirwere ngezvekukasirazve kudzivirira zvirwere zvinenge zvaitika.

Zvirwe zvemakanda zvinodawo kudziiriwa uye zvinoda mitombo yazvo kuti zvione kutirapa makanda edu. Zvinodahe kuziya kuti zvirwe izvi zvingarapika seyi, makanda edu tingarapika seyi pamakanda.

Zvibhedhlera zvinofana kunge zvine mitombo inokwana, yakawanda, isingazoiti kuti vantu vazotengazve mitombo kubva kune vaya vanotengesa mitombo nevanogadzira mitombo. Nyika inofana kunge yakazvigadzirira izvozvo.

Antu ngavaashire kudetserwa mumakanyi kana vezveutano vachihamba vachirapa vantu. Vantu ngavatendere kuuya panzvimbo dzavanenge vazwi vauye vaone kurapiwa ngekuti panenge pane zvirwere zviri kuzame kudzivirirwa.

Kurapiwa kwemirenje kunofana kuvandudzwa kuitire kuti asharuka atinoona ndoanonyanya kurwara maningi marenje, kuhamba kwakona kweiita ngatei kunozoshupa. Hino anofana kurapwa ngenguva.

Kuongororwa kwemadziso kunofanira kuwandudzwa kuwande munyika yeshe ngekuti tikaningira tinoona asharukwa azhinji anoite dambudziko remadziso kunyanya vochembera.

Kuwanda pekwekugara kana kuti pekuwata kwearwere kana achinge arwarisisa kunofanira kuonekwawo muzvipatara zvikuru uye munyika zvinofana kutekeshera kuitira kuti vaya varwarisisa vanoda kuramba vechionekwa padhuze vange vari vane pekuwata nepekugara pakanaka.

Imwe michini yaayo yekuti tinokwanise kuzviongorora isusu utano hwedu takagara kumakanyi kunyatee atizi kuhambire vanokwanisa kuti ongorora isusu tinokwanise kuzviitira tisati tavaona vanokwanise kutihloya.

Kune zvimishini zvinoshandiswa ngeantu vane dambudziko rekufema, ehe zvinofanira kuwanda munyika kuitira kuti panorwara vantu vakasire kudetsereka nezvimishini izvi.

Anhu ngatidakarire kuenda kunoongororwa mwiri yedu mwana dzedu mukuwo wega wega kuti tiziye kuti ropa redu arizi kunyanye kurwadziwa ere uyu zvekuti nyama dzedu dziri pari zvakambodini.

Kufundiswa kwekushandsea mitombo nekurapwa kwakona kunofana kurapwa munyika zvikora zvinofana kurapa vantu zviri munyika zvakawanda kuitira kuti vantu vakawanda vaone kudzidziswa zvekurapa.

Kune zvirwere zvekuti vantu vakazvi rwara azvidi madhokotera kuti vaongorore nge madziso avo asi kuti zvinodawo michini ino ongorora zvirwere zvakadai.

Ndau dzeku ndoongororwa ropa nekuongororwa mwiri yedu ngaiwande munyika, munzvimbo dzakasiyana siyana kwatinobva kuitire kuti tikwanise kudetsereka ngenguwa .

Michini inoongorore nendau dzinoongorore nyama dzedu nekuongorore ropa redu inofana kuwanda munyika kuti tione kudetsereka ngenguwa kwayo.

Ndau dzekuongororwa nemichini inoongorora nyama dzedu nekuongorora ropa redu kunyange nekuongorora mahloko emene ngaawande uye vantu vanofana kudziziya nekutodzidziswa nezveku ndoongororwa.

Ndau dzinoongorora zvirwere nekuongorora ngazi yedu ngadzi wande munyika kuitira kuti tikange tatorwa ngazi yedu nekuongororwa zvirwere tikasire kupuwa mhinduro tizive zvatinenge tichida kuziya ngenguwa.

Michini inoshandiswa kuongorora nyama dzedu neropa dzedu, ingave muzvipfuwa mwemene kana kuongorora nemahloko chaiwo, inofana kuwanda muzvibhedhleya zvikuru zvemunyika uye nezvibhedhleya zvakati tsongerere zvemunyika umu.

Michini ino ongorora zvemukati memundani kana kuti zvemukati memuiri medu, zvinofanira kuwandawo muzvibhedhleya nemakiriniki makuru kuitira kuti tidetsereke nemukuwo kwawo.

Michini inoongorora neinorapa antu inofana kugara yeiongororwa yeichinjwa kuenderana nezvaayowo mazuwa ano michini inoramba ichi chinja kuburikidza ngekufunda kuri kuite antu kwogadzirwe imweni michini minyowani.

Michini inoongorora vantu kana vachinge vavhunika makodo inofanira kuwanda neiya inohloya zvinenge zviri muzvipfuwa inofanira kuwanda zve kuti tisaramba teienda kure kuhloyiwa.

Nyika yedu inosisao kugadzira michini inoongorora zvirwere uye kudzidzisa vana kumayunivhesiti kuongororwa kwezvirwere uye nekugadzirwa kwemichini iyi kuderedza kutapuka kwemare munyika tichitenge midziyo iyi.

Muzvibhedhleya zvedu nezvipatara zvedu, dai mawonekwawo muchini inowongorora nekurapa mwiri yedu nekuwongorero ropa redu, kuitira kuti tisazomborashe mari imweni yekumboyenda kowongororwa chirwere neropa redu.

Michini inoongorora ropa nekuongorora mwiri yedu Nekuongorora makodo emene inofanira kuwanda nzvimbo zhinji dzemunyika muno kuitira kuti vantu vakwanise kudetserwa ngenguwa mukuwo uripo.

Michini yekuongorora zvirwere nekuongorora mwiri totolose mwiri yedu kuti yakadini inofana kuwanda uye tinofana kuionawo yakatekeshera munyika yeshe .

Kuonekwa kwemichini inoongorora nekurape antu inofanira kuwanda uyezve ndau dzakhona dzinoongororwa antu nekurapirwe antu zvirwere zvemukati-kati kunofanira kuwanda.

Vanoongorora nekutotolosa mwiri yedu nengazi dzedu vanofanira kurambawo vari munzvimbo dzakasiyana siyana vachionekwa uye vakafundire basa rawo maningi kuitire kuti patinoenda tichindototoloswa nekuongororwe ngazi dzedu tinokasira kudetsereka ngevantu vanenge veiziya zvavanoita.

Imwe michini inoongorora nekutotorosa zvakadzika dzika zvemukati menyama dzedu inosisa kungewo iri munzvimbo dzakawanda dzemunyika yedu kuitira kuti veruzhinji vakwanise kusangana nevanikwanisa kutotorosa zvemukati dzedu.

Mbatso dzino dzinege dzine michini inoongororwa zvirwere neropa ngadzinge dzeizara kutekeshera nenyika yeshe kuitire kuti vaya vanenge vari kuretu nekunenge kune mbatso dzakadai vakasirewo kudetsereka.

Ndau dzinohloyiwa nekuongoroora ropa nekuhloya nyama dzedu ngadziwande munyika uye ngadzihanirike ngeveruzhinji.

Muntu akazwa chati twii, mumwiri mwake ngarumbe koongororwa kuti aonekwe kuti idambudziko rei ramubata ngokuti kunemichini inoningira inovheneka kuti ione kuti chinyi charwadze muntu.

Kuongoroorwa kwengazi dai kwatekeshera nenyika yeshe uyezve dai kwadzikisirwa nekuti ndinoona kuti kuongororwa kwengazi kuchiri kudhura munyika.

Michini irikuramba ichigadzirwa uye ichiuya munyika yakasiyana-siyana. Yaayemhando yepamusoro yekuti inokwanisa kutiongorora mwiri yedu ngenguwa uye munezvakanaka.

Michini inoongorora nekuningira nyama dzedu, yeiningirazve ngazi ngaiwande muzvipatara zvikuru uye imweni ngaiuye muzvikiriniki zveduzvo zvemumakanyi zvidoko, tikwanise kukasira kuongororwa nyama dzedu.

Vana vanofana kuchengetedzwa, kungwarirwa kuzvirwere, zvingadai zvichiuya, zvinotapuriranwa nezvisingatapurirwani, asi vana vanofanirwa kubairwa kubva kuzvirwere izvi zvisati zvauya vodziirirwa kuitira kuti vasazobatwa ndizvo kana zvoouya.

Anhu ngaandokororwa kana kobetserwa panyaya dzeurwere hwepfungwa uye kuti tiziye kuti tiri pari maringe nezveurwere hwedu hwepfungwa kudetsera amweni edu.

Kuwandawo kwezvikora, nekuwandawo kwendau dzinorapiwa vanorwara ngepfungwa, ngakunge kurimo munyika kuitira kuti vanorwara ngepfungwa vadetsereke ngemukuwo kwawo.

Vana vanofanira kuchengetedzwa sezvo varivo ramangwani renyika utano hwavo hwakakosha uone kuchengetedzwa vanofanira kuramba veienda koongororwa nekubairwa mitombo inenge yauya vaone kudziirirwa kuzvirwere zvingadai zvingadai zvichida kuvandondera.

Kune vana mazvikokota vanoona ngezvekubetsera vanenge vavhiringika mupfungwa dzavo dzxondo dzedu dzinoda kugara dzakazorora dzisikavhiringidzwi zvinotikanganise mufungire edu nemaitire edu nemashandire atingada kuita .

Antu anofana kugara pfungwa dzawo dzakati wekee, dzisina matambudziko kana zvatinofunga nguva dzeshe, kubudikidza ngekuti tine kwatinowana rubatsiro kana tichinge tanyanya kufungisisa maningi.

Ana adoko ano fanira ku dzivirirwa kubva ku zvirwere zvaka siyana siyana ku itira kuti utano hwawo kubva kure hwaka takazeka mune zvakanaka.

Nyika inofane kuwane michini inoongorora zvirwere zvakasiyanasiyana kunyangwe nekuzvikiriniki zvedu zvekumakanyi zvatinazvo zvinofane kuwonawo michini inoongorore zvirwere zvakasiyanasiyana izvi kuitire kuti vanhu vasatambudzika ngekuenda kumataundi kuretu navo kuti vandotsvaka rudetsero rwepamusoro.

Zvimwe zvimuchini nemichini inoshandiswe pakurapisa, ngaigare ichiwonewa irimo muchipatara. Tisazoti tahambireyo toguma, voti hamuna michini yekurapa izvozvo, nyika inofanire kutenga micheni dzekurapisa.

Michini inoongorora antu ee mwiri yedu ingave inokona kuongorora zviri mundani kuongorora zviri mumusoro, zvirimutsinga nezviri mungazi kwemene. Zvinofanire kuwanda munyika kuti tione kukasire kubetsereka panguva yatinenge teida kubetsereka.

Zvimichini zvinoshandiswa pakuningira kuti hai une mimba ere, zvinofanira kuwandawo munzvimbo uye vana naasharuka vanofanira kudzidziswa nemashandisirwo azvo.

Imweni midziyo inoshandiswe mukorapirwe kurapisa yakabanaka zvokuti unotobazwe kuti waendeyo unonase kuzwe kuti panapa ndorapiwa manje ngokuti unenge wakagara pakanaka uye michini yakhona yakati hweee.

Michini yekurapisa, uye ino ongorora iyo nyama dzedu, inofanira kuwanda kuzvipatara uye inofanirwa kuhhanirwa ngevakawanda. Haifaniri kudhuriswa kuitira kuti matambudziko anosangana nevantu aderetsve.

Kushandiswa kwemichini inoongorora zvirwere neyekurapisa inofanirwa kuwanda muzvibhedhlera nemizvipatara zvikuru munyika yeshe.

Imwe michini inowongorora, yekurapiswa ndiyo, yakanaka uyezve yaanemiphando nephando dziriyo mazuvano dzinogadzirwa kubanze kwenyika, dzichichiunzwawo muno. Zvakanakawo kuti nyika inge inadzo.

Kugadzirwa kwezvihlayo zvinoshandiswa nge ava vanorarama ngewurema, kunofanira kuramba kuyivandudzva kuti vamweni vakhona vakwanise kuzvichova varivega, panguwa imweni yavanenge vasina awo vanovadetsera awa..

Zvimichini zvinotibetsera pakurapisa kurapwa kweantu zvinofana kuwanda munyika uye zvinofana kuzikanwa mashandisirwo uyezve ngekunge zveitotichipira kuti zvishandiswe .

Michina yekuhloya ndiyo utano hwedu dai yachipiswa kuitira kuti itekeshere nemuzvibhedhlera zvidoko zvekumakanyi isangoonekwa muzvibhedhlera zvikuru zvega zvega zvingabetsera pahutano hwedu .

Mimwe michini inoshandiswe pakurape vantu nepakugadzirise mitombo imweni inofanira kuzikanwa kana kuwanda munyika kuitire kuti mitombo igadzirwe iwande munyika vantu vasashote mitombo irambe iriyo.

Michini inotirapa neinotiongorora ingadayi yeitiongorora kana madziso emene kana kuongororo mumwoyo nekuongorore muzvifuwa inofane kutidetsera nekuwanda munyika.

Michini ino shandiswa muku rapiswa nemuku ongorora zvirwere zvaka siyana siyana ngai wandewo munyika itekeshere nyika yeshe isaite kuite ndau imwe yekuti vantu vano vhakachire muchini iyi kundo rapiwa.

Michini inoongorora zvirwere inosisa kushandiswa nguwa dzeshe uyewo inofanira kuve iri kuzvipatara nekuzvibhedhleya zvedu zvidoko zvatinazvo mundaraunda dzakasiyana siyana.

Muchini inoshandiswa mukurapa yakanaka maningi nekuti inonasa kutotorosa zvimwe zvirwere zvatisingakwanisi kuona nemadziso edu isusu saka tinosisa kuenda kune muchini yechizvinozvino iriyo inoongorora zvakanaka muiri dzedu.

Kugadzirwa kwemichini inoongorora nyama dzedu ngakurambe kwechiitika pashi reshe kuitire kuti antu pashi reshe aone kudetsereka ngemukuwo kwawo tisazochemerera kana kutambudzika kuti atina michini.

Michini inoongorora, kunyangwe inoongorora ropa kana kuongorora mvura yedu yekumwa yemene kuona kuti aina zvirwere ere. Inofanira kuonekwawo munzvimbo dzakasiyana siyana kuitira kuti tione kudetsereka.

Hurumende yedu ngaiwonewo kuti vanorarama nehurema vadetserwa kuvapawo zviro zvinoita kuti vashandise uye kuhamba zvakanaka pasina kuneseka zvakadai ngema hwilicheya.

Michini imweni inotirapa yechiyungu yakauya mazuwa ano inotite kuti tidetsera mushini intani tasvike padambudziko gurutu rekutoti takude kutopererwa ngeupenyu.

Zvimwe zvimichini zvinoshandiswa pakurapiswa, antu anofana kukwanise kuzvitengawo vogara nazvo mumbatso. Fanika zvakafanana ngezvinocheka kudziya nekutondora kwemwiri. Tinofana kugara nazvo kuti tigare toona mwiiri yedu yodziya, toningire kuone kuti ichiripo ere panotenderwa kana kuti yadarika panotenderwa.

Mitombo mizhinji inokarakadzirwe kuti ingatidetsera munezvakawanda ingava yekunwa ,yekuzora ,asi iye iyitirapa zvatinenge tichitambudzika ndizvo muntaramo yedu ,saka imwe yacho inode kuti tinyasokufunda zvakanaka kuti tikwanise kudetserekawo ndiyo munezvakanaka, tisingazoshaishi ntaramo yedu.

Mitombo yemazuwa ano yatinoshandisa ,inofana kunge yeiziikanwa mashandisirwo, uye tinofana kudzidziswa kana kuziya mushandisire kuitira kuti tiimwe ngemwazvo zvisiri zvekushaishe kuimwa.

Mutombo intani yakadai ngeyekudondedzera kana kunyangwe mumadziso kana munzee mwemene kana kudonhedzere mumiro, inofana kuonekwawo uye kudzidziswa antu mashandisirwo kuitire kuti patinodzishandisa tikone kushandisawo mitombo idzi.

Kune mitombo imweni yatinotenga kuzvitoro zvinotengesa maphirizi zviya, isikadi kuti ingada kunyanya kufundiswa maningi, asi kuti unotoziya wega kuti ukazwawo besha, unorumba wondotenge mutombo wokasira kumwa maphilizi wotozvirapa.

Eya, mitombo iyi inoda kuziikanwa kuti, inotirape chiini. Inoda kudzidziswa kuierenga uye kufundiswa ngevanenge vanoziye basa ravo, vokubhuira kuti mutombo uyu, unoshanda zvakati.

Mitombo yechizvinozvino inodao kushandiswa ngekuti ndiyo inenge yakaongororwa ngevanonase kuziya vakahloya vakaona kuti izvi ndizvo zvinotenderwa uye zvinosise kuti zviitwe pakuporesa antu.

Mishonga mizhinji iriyo inogadzirwa. Kune imweni inoite kuvharidzira mimba. Kune imweni yekuti vantu vanomwa kuti vagwinyi nyama dzawo. Kune imweni inomwiwawo kuti vanhtu vadini, vasarwara ngezvirwere zvimweni.

Mitombo inotengeswa kuzvitorozvo zvinotengesa mitombo inofana kuzikanwa uye kudzidziswa anhu mashandisiro, nokuti imweni tinoona ana eizoshaisha kuishandisa.

Mitombo inotirapa kana takorera kuwirirana nemitombo imweni yatinenge tapuwa inofanira kuonekwawo munyika, nekuti zviriyo izvozvo zvinoitika kuti kune mitombo yatinopuwa yorambana nemuviri wedu tochizopuwazve mitombo ino chizorapa kukorere kuwirirana nemutombo watapuwa uya.

Kurapiwa kwevantu koite nyore tichishandisa mitombo yechizvino zvino yakazogadzirwa ndivana mazvikokota vakupa mitombo iyi kuvantu vachitengesa kuvantu vantu vachikasirawo kubatsirika.

Ana adoko kubva pakubarwa anofana kupiwawo mitombo inoite kuti ivadzivirire kubva kumakonye, kubva mukurwadziwa mundani nezveshe zvingaita kuti zvingavashaishira mundaramo yavo.

Mishonga inotirapa imweni yakhona inomwiwa, imweni inodzoriwa. Hino tinofanire kunase kuziya kuti inodzoriwa inodzoriwa zvakadini , inomwiwa inomwiwa zvakadini.

Kushandiswa kwemapirizi kana mitombo yechizvinozvino kwakanaka yaambo asi zvode vantu vachinyasa kuziya mashandisirwo kana vachinge vanasa kutsanangurirwa kudonongorerwa zveshe ndaana mazvikokota.

Kune mitombo isingafaniri kutamika muzvitoro zvinotengese mitombo nokuti kune vaya vanorarama ngemitombo zuva nezuva, saka mitombo iyi aifaniri kushaikwa, inofane kuramba iriyo kuti painodiwa yotooneka.

Zvitoro zvinofanira zvinotengese mitombo zvinofanire kuwanda munyika kuitira kuti andu asaneseka ngepekuona mutombo kana vautsvaka.

Mitombo yechizvino zvino nemaprizi atinorapika ndiwo ngaonekwe aihanirwa ngemuntu weshe kurapiwa kweantu kusadhura maningi kuti vantu wotoite mabhizimisi ngekuda kwekurwara kweantu.

Mitombo mizhinji yemundani imweni yakhona inenge yeizikanwa ngeasharukwa kuti tinokwanise kutotore nzinde kana makwande emimbiti iri mudhuze nesu ngeimweni mitombo yatinotogara nayo yatinenge tisikanasi kuziya kuti inotorapa ere.

Kunewo mitombo inomwiwa inorapa muzvifuwa nekurape kukotsora. Inofana kushandiswa ngemazvo. Kune vamwe vana voimwa mitombo iyi kuti vawane kudhakwa ndiyo.

Vano tengesa mutombo vano fanire kuona kuti vantu vano ziya zvavanoita ere uye vaka hlamburika vano ziyazve ku tsanangurira anhu anenge auya kuno tenga mitombo iya kuti va zwisise mashandiswiro e mitombo yavari kutenga.

Imweni mitombo yogadzirwa mazuvano yakanaka asi imweni yogadzirwa yakona inenge yakashata ngekuti tirikuona imweni mitombo yogadzirwa inotsvukisa makanda evantu vanenge vakasvipa iyi inenge yakashata.

Mishonga inotengeswa muzvitoro zvinotengese mishonga inofana kuhanirwa ngevantu veruzhinji kuitira kuti vaone kudetsereka mudambudziko kana mumatambudziko aanenge asangana nawo panguwayo.

Mitombo iyi inoshandiswa pakurapisa kunyangwe iya inoshandiswa kana vanhu vaita besa, inofanirawo kuzikanwa mashandisiro kuti tisazoona vamweni voishandisa ngepamweni.

Mitombo yechizvino zvino inotengeswa ngainge yakanyorwawo zvimwe zvekuti vantu avakarahadzike ndizvo kana kusaziye kuti hayi zvinodetsereyi kana zvinobhuyeyi zvakanyorwa

Antu anofane kudzidziswazve ngezvemishonga kana mitombo yechizvino zvino kunaka kwayo nekushata kwayo, kwainoonekwa, kwainofanira kutengwa nekwaisingafaniri kutengwa, nekuti kune vamweni voita mare ngemitombo yechizvino zvino inotengeswa inenge isina kuongororwa.

Mishonga imweni inoshandiswa pakurapisa, inodzorwa inode kuongororwa kuti aizokuwadzi makanda edu ere kana kuti inenge yakaenderana nemakanda edu.

Imweni mitombo ngeyekuti tinofane kugara tiinayo kunyangwe kumamizi kwedu nekuti mitombo imweni inorapa zvirwere zvingakasira kungoti zvisingadi kuti tiende kunoongororwa ndiana chiremba asi kuti zviro zvatinemge tagara teiziya kuti izvi tinokwanisa kuzvirapika nemitombo iyi.

Mapirizi anodetsera tinofana kunge tine mapirizi nguva yeshe kunyangwe pambatso tinofana kugara ne mapirizi ekuti wati soro ra rwadza tokasire kupa, wati mundani mworwadza tokasire kupa tisati taende kuzvitoro zvinotengese mitombo uye koona vanoongorora mwiri yedu.

Imwe mitombo yatinomwa inotirapa ngatiziye kuishandisa uye kuingwarire zvakanaka ngekuti tinoone kuti vana vedu mazuwa ano vanotore mitombo iya yatinorapisa kuchitoimwa kuyitise zvimweni zvisizvo.

Mitombo yeku rapa ndiyo ngai wande uyezve ngayi onekwe mu zvipatara ne mu zvibhedhleya nge mukuwo kwawo uyezve ngausa nyanya kudhuriswa maningi kuti vazhinji vakwanise kuwu hanira.

Kune vanhu vane zvirwere zvatinotinzveshuga vanofana kukasire kudetserwa nekuti chirwere ichi chinode kukasire kurapiwa nenguwa chikanonokerwa vantu vanofa , mitombo yezveshuga inofanire kunge yakawanda.

Mishonga inotengeswa yechizvino zvino inotidetsera kuti ponesa ndaramo yedu ngaionekwe ngemukuru uye ngaionekwe yeiti chipira kuti tione hanirewo kuitenga.

Mitombo yemazuvanaa imweni yakhona inoda kuziya mashandisirwe ayo kuitira kuti isatikuwadza imweni inodzorwa imweni inomwiwa asi yekudzora kune vamweni votodzora nezvimweni zvekuti zvinokwanisa kutikuwadza.

Kune imweni mitombo yekuti tinofana kugara nayo kumakanyi kana kwaita chimwe chirwere chinode kutingwarira utokasire kuzvibayire zvotodetsera panguwa iyoyo tisati tawone anachiremba.

Mitombo inogadzirirwa vana adoko ngainge inodiwa idakarirwe nevana mukuimwa mwana arambe eizwa kuda kumwa mutombo .

Anhu anofana kudzidziswazve, nezvemitombo inoshandiswa, zvekuise mumvura, mvura yatisingazwisisi kuti yakachena ere, kana kuti aizi. Asi tikapuwe mitombo iyoyo tikaiise mumvura umu, inotiite kuti tisazorwara nezvirwere zvemundani.

Mitombo inotengeswa dayi yakorera kudhuriswa kuitira kuti veruzhinji nevaya vanotambudzika vakwanisewo kutenga. Mitombo iyi isanyanyokudhuriswa maningi.

Mitombo yechizvinozvino yatinomwa imweni neinogadzirwa ngainge ine kakudakarire idakarirwe ngevantu ngeku sjanda kwayo kwainoita uye kuvana vadoko imwe yacho inogadzirwa ngainge inotapira kunga uchi.

Mapirizi anopuwa kuvantu anosise kurapa uye anofanira kuti detsera ngemukuwo watinenge techida kudetsereka uye anosise kunge echiita kuti ahanirike pamitengo wawo.

Eya imweni mitombo haisiri yekuti tinokwanisa kuzvibetsera tiri tega ngekuti imweni inode kubairwa. Vantu vazhinji hatinga zvikoni zvokubaira zvinozikanwa ngevakadzidzire basa rakona rekubaira.

Kugadzirwa nekutengeswa kwemitombo yechizvino zvino dai kwaiya nyore uye kuchiitwa wo munyika yedu ino. Pane kuti titenge mitombo iyi yechizvino zvino kune dzimwe nyika.

Kurapwa kwevantu mazuva ano kwaita nyore ngenyaya yemitombo yoramba yeigadzirwa asi inogadzirwa kubva kumitombo yataiziva yekare iyi ichigadzurwa ndeye chizvino zvino kudetsera antu kuti aone kupora munyika.

Mitombo yatinotenga imweni yakhona ngainge yakanyorwa zvatinoona uye zvatinokwanisa kuerenga. Ngekuti misi inhani tinodaro teikorera kuona zvakanyorwa pamweni zvinokasira kuti tionewo mitombo iyi inoshanda sei.

Imwe mitimbo yechizvino zvino inorape madziso madziso anokwanisa kurwadze eite kuwawa asi mitombo iriyo yekuti ukazwa eiwawa kudaro wodondedzera mitombo iyi anopora.

Mapirizi atinoshandisa amweni anofana kuzikanwa kut anoirape kana anotidetsera chiini ngekuti amweni akhona mukaamwa anoshaishe pfungwa.

Kune mitombo yekuti kunyange vaya vanenge vooti vanengazi yadzakira. Vanokwanise kuone mitombo inowedzere ngazi dzavo kuitira kuti muiri wavo uone kushanda zvakanaka, pasina kurwadziwa.

Eeee, kunofana kuyitawo vanoti vanoongorora zvirwere, vatinoenda ,vanobvunzika, vanoshekerera, vanotidetsera, kuti tikandobvunza zvatinoda kuzwa, vanokutsanangurira ngemwoyo yinoda.

Antu anofanire kusuntuka kuende koona vanorapa, vachibvunza maringe nezveutano hwavo, voronzerwa nekutsanangurirwa kuti utano hwavo, vangau hambisa sei.

Kurwara kwendxondo kunoda kuti kukasire kubetserwa muvantu. Kuitira kuti vantu vatinogara navo tikavaona kuti varwara zvendxondo tovaendesa kunongwarirwa varwere vendxondo. Kana kuti kuenda kune vanokwanisa kubetsera kuti vape mitombo kana kuti kubaira kuitira kuti kurwara kwendxondo kuya kuderedzwe.

Hurumende inofana kuona kuti yadetserawo ana mai anobara ana Ari aviri viri kana atatu atatu kuvadetserawo nekupa zvakaita mare dzemukaka mare dzechikafu nedzavo kuti vaonewo kudetsereka ngekuti mukaka unosisa.

Ana anofanire kudzivirirwa kubve kuzvirwere zvingadai zveide kuvarwarisa mukuwo wega-wega. Apo vana veida kudziirirwa kana veide kubairwa kana kudonhedzerwa, fundiso inopuwa inofane kusvika kuvanhu veshe uye vanhu veshe vanofane kuuya nevana kuti vaone kubairwa.

Antu anosisa kudzidziswa nezvekupona kuti kunyazi kuhamba kwemene kuita mukuwo wekuti unopota weihamba zvinodetsera nyama dzedu kuti zvirwere zvimweni zvione kutaraukira matiri.

Zvirwere zvingadai zveibata ana adoko zvode kukasire kuongororwa ngekuziya nekuzwisise kuti uhwu urwere hwauya vana vokasire kuona ana chiremba zvichakanaka oone kurapiwa.

Ana ngaaendeswe korapiwa, kana kodonhedzerwa ,kana kubairwa, kubva kuzvirwere zviya zvevana zvindadayi zveide kuvahwandira kana kuvandondera, asi vakarapiwa nekubairwa, nekudontedzerwa, zvingaderedza urwere hwakasiyana-siyana nekufa.

Antu anofane kukurudzirwazve kuti hutano hwedu hwakakosha. Isusu tisu tinofane kungwarire hutano hwedu. Tinofane kupota tichiite mitambo, kuitire kuderedza zvirwere zvimweni zvingade kutibata ngekugara tisingarambi mitambo.

Utano hwaana adoko hunofanira kungwarirwa ana anofanira kudziirirwa kubva kuzvirwere zvingadai zveide kuvandondera mukuwo wega wega mukuwo wokuti vana vanodonhedzerwa kana kuti anobairwa vana mai ngavaendese vana vanodonhedzerwa kana kubairwa.

Zvirwere zvemadziso zvinode kukasira kuongororwa uye zvinoda kukasire kurapiwa vantu vasati vaite mapofu kana kuti vantu vasati vatambudzika ngenyaya dzekusaona zvakanaka zvirwere izvi zvinode kukasira kudzivirirwa nekurapiwa.

Kufundiswa kana kufundira ngezve kudetsera antu panguwa iyo yavanenge vaita dambudziko pekutanga vasati vaona rubatsiro runobva kunana mazvikokota runofanira kuwanda kuvantu uye vantu vanofana kunge vane ruzivo irworwo rwekutanga kudetsera antu.

Ana anosisa kudzidziswa ngezvekukura kwavo kubva pamazera ekuti vakuenda kuzvikora kusvika kumazera ekuti vakuenda ku sekondari. Vanofana kudzidziswa ngezveutano hwavo nguwa yega yega.

Ana anosisa kudzivirirwa kubva kuzvirwere zviya zvingadai zveida kuvahwandira saka vanofana kuramba vakaunzwa kana kuendeswa kuzvibhehlera kwavanenge vazi vauye nevanode kuvarapa. Tisaregera vana veigara kumambatso vasina kunozivirirwa zvirwere.

Mitombo yekurapa imweni tinoiona kuzvitoro zvizhinji zvinotengese mitombo yekurapa. Kana tiri kure nezvibhedhlera ngatirumbe kune zvitoro zvinotengese mitombo tobvunza vanotengesa zvakanaka vanotironzera kuti mitombo imweni yavanotengesa inotirapa sei

Tinofana kunge tine ruzivo rwakakura maringe nezvenyama dzedu, zvendaramo yedu, kupona kwedu kuburikidza nekuramba techindoongororwa kunyangwe nemazino emene anoda kupota achiende koogeziwa nekuongororwa nyama dzemazino dzinenge dzechirwadza.

Vantu tinosisa kudzidza ngezvekukasira kurapa muntu kana achinge asangana nedambudziko ratinoti fesiti aidhi totanga tambomurapa apapo asati andoona anamazvikokota vanorapa izvozvo zvinodetsera

Anhu anofana kunge aka hlamburuka. Kugeza, kusha mbidzika kukombe kuti utano hunouya kuburikidza ngeku hlamburuka uye kuzo ongororwa zve.

Kuita ushamwari nevanorapa zviro zvakanaka, ngaiite tsika yedu vantu kuwirirana nevanorapa kuramba teivavhakachira kunyangwe tisati tarwara asi tichienda koongororwa nyama dzedu kuti tiziye kuti zvakadini.

Kuvhakachire vanorapa uye kuramba teiva bvunza ngezveutano zviro zvakakosha. Tinosise kuvabata nguva dzeshe tasangana nedambudziko unyangwe tisati tasangana nedambudziko.

Vantu tino sise ku konawo ku erenga neku ziya mitombo inotirapa kuitire kuti tikasiree kudetsereka pa dambudziko rinenge rapinda kuhama dzedu kana kwatiri isusu nge mukuwo kwawo.

Ana anosise kuongororwa, nekuende korapiwa, muzvirwere zviya zvevana nekudonhedzera Anamai anokurudzirwe kuti aendese ana awo koodonhedzera, panguwa inenge yazi vauye vadonhedzerwe.

Antu anosise kuite ushamwari nevanorapa. Kuve neukama pane varopa nevanorapwa, kuramba mwakavhakachira vanorapa techibvunza nekuongororwa uye nekutoenda korapiwa kana tarwara.

Utano hwemunhu upfumi hwake. Munhu unofanire kuzviziirawo ega kuti kuti unofanire kuzvingwaririta mwiri wake ngekupota eiita zvinoite kuti nyama dzedu dzinedzi dzigare dzakathekezeka zvakafanana ngekuhamba, kutamba mitambo nekugiya kwemene.

Ndaramo inofanirwe kugwarirwa tisu ,tinofanire kuramba tichienda koona ana mazvikokota ,nguva yega yega kuitira kuti tiongorerwe nekuonekwa kuti zviripari.

Vantu vanofanira kudakarira kuenda kohloyiwa eee mikuwo wega wega ngekuti pamweni pakhona atifaniri kuemera kurwara tinofanira kundohloyiwa tisati tarwara kuti tionekwe kuti atina matambudziko ere mumwiri.

Antu anofana kuziya nezvekutanga kudetsera muntu unenge akuwara, warwara kana kuti waita zvaaita asati aiendeswa kuzvibhendlera. Vanhu vanofana kuxlaya kumuita zvavanomuita kuitira kuti aone kubetsereka ngekukasika asati asvika kuchibhedhleya.

Anhu kadzi anofana kuziva kuzvichengetedza mundaramo yawo kuburikidza ngekuziva kuti vahlamburika here vageza here mwiri inoda kugezwa nhengo dzawo dzakavanzika dzoda kugezwa.

Antu ngatidakarire koongororwa mukuwo wega-wega ngatipote tichienda kunoongororwa utano hwedu mungaa mungazi mwedumo kuonekwawo kuti apana here zvirikude kutihwandira.

Kuwanda kwezvitiri zvinitengese mishonga kana mitombo yekurapisa, kunoderedzawo uwandu hwevantu vanotamika ngekutame mutombo ngekuti vanorumba kuzvitoro izvi vototenga mutombo vokasira kudetsereka vasati vaona vanoongorora.

Kutekeshera kwevanotengese mitombo kwavako munyika uye mitombo tinoiwona, asi mitengo yayo hayo tinoona kuti imweni ichiri nemitengo yakakwirira.

Vanotengesa mitombo yekurapa vanosisa kuwanda munyika ino. Kuitira kuti vantu vazhinji vaone kubetsereka ngekukasira apovanosangana nedambudziko rezvirwere zvingadai zveingouya.

Vanotengese mitombo vanezvitoro zvinotengese mitombo vanofanira kuonekwa veitengese mitombo ingarapa zvirwere zvingadai zveikasire kubate antu.

Mitombo inotengeswa muzvitoro iyi ngaionekwe uye ngainge yeichipiswa isadhuriswa kuitira kuti tiihanirewo isusu vanoona mare shoma.

Kutengeswa kwemitombo muzvitoro ngakuve kunohanirika ngeantu eruzhinji. Kuitira kuti zviite nyore pakutenge mitombo ingave inode kurapa asharuka, ana adoko nemuntu veshe.

Wanotengese mitombo kuzvitoro zvinotengese mitombo, wanofana kunge wane ruziwo rwakakura, rwakanyanya kuitira kuti patinoondotenga mitombo paye, wakwanise kutitsanangurira maringe nezvemitombo yawanotipa tizoziya mamwiro nemitombo inomwiwa.

Zvitoro zvinotengesa mitombo ngazvinge zvakawanda, uye zvakanyorwa zvinowonekera kuti vantu vanode kutenga mitombo vasvikire vazvione vakwanise kuziva kuti ndipo panemitombo yavanoda kubetsereka ndiyo.

Antu akafundira mabasa ndiwo anofana kuvhura zvitoro zvekurapisa uyezve kupuwa matsamba nehurumende kuti vaone kushanda zviri pamutemo zvisiri zvekutengesa mitombo ingadai ichitikuwadza nyama dzedu.

Zvitoro Zvinotengese mitombo zvinofane kuwanda munyika ino ngazvitekeshere kunyazi zvionekwe nzvimbo yega yega inobve antu vantu vakwanise kuashire kutengeswa kwemitombo iyi .

Kunemitombo inokwanise kuti detsera ngekukasira kana tikaenda kunevaya vakatenderwe kuti vatengese mitombo yekurapa. Tikakasira kuendeko, tinokasira kudetsereka tisati tawona vanokwanisa kutotolosa zvehutano wedu.

Kuwanzwa kwezvitoro zvinotengese mutombo kunoderedzawo kutambudzika kwevantu muntaraunda dzavanogara, avachahambi ndando dzakawandisa kana dzakareba kuri kutsvaga kwekuponera asi muntaraunda mukaitawo zvitoro zvinotengese mutombo zvingadetsera.

Zvitoro zvinotengese mapirizi ngazvinge zveibvumidzwa kana kupuwe tsamba dzekushanda mundau dzakasiyana siyana kuitire kuti antu aone kudetsereka.

Dai vanotengese mitombo, mishonga iyi vaionekwa nzvimbo imwe ngaimwe yemunyika atinoti mataundishipi aya aionekwa vanotengese mitombo. Tisaonekwa teingorumba-rumba kune ndau dzakakura ngekuti ndookunoonekwa vanotengese mitombo idzi.

Mitombo nemishonga inofana kutengeswa ngevantu vanenge vakapuwa tsamba dzekuti vaite mushando uyu ngekuti ndovanenga veitenderwa ngehurumende kuite kuti pasaite vaya vanotengese mitombo isinga shandi.

Vanotengese mitombo yekurapa ndiyo vanosisewo kuti vapote vechihloya vantu vavanosvika vechitengesere mitombo kuti vanyatsokuziva kuti mitombo yavanoda kuvapa inovabetsera here ngekuti vamweni kunyatsa kutsanangura kudonongora kwakona kurikuramba.

Zvitoro zvinotengese mitombo zvinofanira kunyasa kutqasira anthu maringe ngemutombo unenge watengwa kuti unoshandiswa zvakadini vanthu vasangoita zishandisirwa.

Zvitoro zvinotengese mitombo mishonga ngazviwande, uye mishonga yakona ngaisanyanye kudhuriswa. Kuitira kuti nevarombo vaya vaonevo kukwanise kutenga mitombo iyi.

Mitombo yesheeee ingadai yei tambudza antu kuti vaone kurapika inofanira kuonekwa kuzvitoro zvinotengesa mitombo isatamika kuitira kuti vanhu vasharashikirwa ngendaramo.

Zvitoro zvinotengesa mitombo yekurapisa atinoti maphirizi zvinofanire kuwanda zvionekwe muntaraunda dzatinogara isusu vantu. Muntaraunda yega-yega ine vantu zvinofana kuoneka zvitoro izvi kuti vantu vaone kubetsereka.

Mitombo inotengeswa muzvitoro zvinotengesa mitombo kana Mishonga inofana kuonekwa yakawanda uye isatamika kana yeidiwabinoonekwa nguwa iyoyo ngaionekwe iriyo zvitoro izvi ngazvitengese zvakapuwa mvumo yekutengesa.

Hurumende inosise kuona kuti vanotenderwa kutengese mitombo yekurapa. Dai vaisavo zvitoro zvavo munzvimbo dzakasiyana-siyana, dzakawanda nedziri kuretu dzisingasvikiki. Kuitire kuti vaya vari kure nemataundi vakasirevo kudetsereka.

Mitombo nemishonga mizhinji yatinoona kuzvitoro zvinotengese mitombo, dei yaionekwawo kuzvibhedhlera kwatinoenda. Zvaizodetsera kuderedza kupera kwemari kwatinoita teitsvake mitombo iyi.

Kunotengeswe mutombo kunosise kuwanda munyika nzvimbo imwe ngaimwe inobva antu iwanikwewo panotengeswe mutombo kuitira kuti vantu varwara vakwanise kotenge mutombo ngenguwa.

Anhu anosise kuende kotenge mitombo kuzvitoro zvinotengese mitombo kana mwatame mitombo kuzvibhedhlera ngatindotenga ngokuti kuzvitoro zvinotengesa mitombo, mitombo iyi yatinenge tatama iyi inenge iriyo.

Hurumende ngaione kuti yakona ere kupa vanotengese mitombo matsamba ekuti vatengese mitombo inenge yakaongororwa zvakanaka. Tisazoona vanotengese mitombo veitengesa vari pashi pemimbiti.

Vanotengesa nevanogadzire mitombo vanosise kuti vagadzire mitombo inoita kuti inotidetsera uye ichi wanda irambe ichionekwa pane zvirwere zvingadekudai zveitiringaidza.

Antu anotengese mitombo kana maphirizi vanofanire kunge vane ruzivo rwakaura maringe ngezvemitombo yavanotengesa iyi kuitira vasazope antu mitombo isiyopi veikarakadzire misi intani ndiyo.

Vechintani, vezvibhedhlera vanofane kuhamba kune vantu vechivadzidzisa maringe nezveutano hwavo, veichivadzidzisa zvakawanda kuti vaziye kuti vakasangana nedambudziko, zviinyi zvinenge zvichinesa.

Vantu vanosisa kudzidziswa nezve chirwere chinoparadzirwa ngendunga kuitira kuti vaziye kuti voparadza sei ndunga isaramba ichiparadzira zvirwere kuvantu uye kuti vanokwanisa kushandisei kuti ndunga dzisavaruma.

Zvikoko zvinoona ngezveutano zvinosise kupota zvechihamba zvichitironzera ngezveutano hwedu nguwa ngenguwa kuitira kuti tiziye kuti kana tasangana nedambudziko tinorirwisa sei.

Anachiremba nevanoshande kuzvibhedhleya vanofana kuwana nguva yavanombofamba veifundise vantu maringe nezveupenyu, ngezvendaramo iyani.

Anhu anofana kudzidzira ngekuhlamburuka kuti tidzivirire utano hwedu. Vanhu vanofana kuhlamburuka kugeze maoko tabva kuzvimbuzi, kugeza maoko techida kubata chikafu kugeza maoko edu kunyangwe tiri kwatiri kuitira kuti tisabate zvirwere.

Hutano hwedu hwakakosha antu anofana kuramba vachibhuirwa vantu nezvehutano hwedu amweni antu anofana kudzidziswa nekuzama kuedzesera zvingaitwa kuti tingazama kuvhara sei zvimwe zvirwere zvingadaro zveitiwira.

Antu anosise kuundanidzwa eidzidziswa ngezve ndaramo yavo. Kubva pane avo vanorape vantu pamwe pacho vachiratidzwa kudziswa ngezve mitombo yatinoshandisa nezviro zvatinoshandisa.

Anyu ngavadzidziswe ngezvekupona utano hwawo nguwa zhinji ngakuite vantu vanohamba vechibhuire antu maringe ngezvekupona kumakanyi kwatinogarayo.

Kukurudzirwa nekukekeiwa kwezveutano hwedu kunofanire kuwanda munyika dzeshe kutekeshere kuitire kuti anhu eshe munyika aziye ngezvinenge zvichiitika kana kuti ngezvirwere zvinenge zvauya munyika kuitira kuti veshe vakwanise kuende kuzvibhehleya kana zvipatara kunorapiwa.

Antu anofanire kudzidziswa ngezvekukosha kweutano. Tinosise kugeze maoko edu ngemvura kana kushandisa mitombo yakaita saanasanithaiza inokwanise kuuraya utachiwona hunokwanise kutipe zvirwere

Vana vechisikana vanofanire kudzidziswa ngezveusikana hwavo kana hweumhandara hwavo kubvira vachiri vadoko kuti vazoziya kana pane zvachinja pavari vasazokaruka ngekuti pane zvoitika pavari.

Kutorwa kweropa richiongororwa munyama dzedu, kunofanira kuvandudzwa munyika yeshe uye antu anofane kutsanangurirwa kuti zvakambokosherei, varambe vechiende koongororwa munyama dzavo uye ngazi dzavo.

Vantu vanofana kudzidziswa nezvendaramo yekubara vachiri vadoko dzandombi kunyangwe vazokura amagutukazi vanofana kuramba vachifundiswa izvozvo.

Vanasikana nanamai vanofira kudzidziswa uye ongororwa nezvehutano hwawo maringe nemimba nekubarwa kwevana.

Ndombi dzino sise ku kasire ku dzidziswa ngezve u ndombi hwadzo kuitire kuti dzigare dzichi ziya nge nyaya ye mwiri wavo kuti vakaona zvinenge zva chinja pavarai vasazo vhunduka kana ku karairwa kuti zvinyi zvoitika.

Zvinoshandiswa mukuvharire kubatwa kwendani kunyangwe kuakuru nekuadoko zvinofana kudzidziswa kuanthu eshe muzvikora kana kumakanyi kuti vanthu vazvivharirire kubva kundani dzisingadikani.

Kufundiswa kwezveutano kwekubara kunofanira kuvandudzwa kuvantu kuti vaziye kunyangwe kunana mai vakazvitakura vanofana kudzidziswa ngezveutano hwekubara uhwu.

Vantu vanofanire kudzidziswa ngezvemitambo. Kurapwa kwevantu vanoite ngezvemitambo kunofanire kuwanda kuitire kuti paya panenge pachiita vantu mitambo yavanoita vakwanise kurapikawo ngenguva zvinozwi fesiti eyidhi zviya.

Kurumba rumba nekujaha jaha nokutomuka tomuka nekuite mutambo yakasiyana siyana zvinogone kunge zvirizvo zvinoitawo kuti munhu arapike munyama dzake pane zvirwere zvingadai zveide kumutaimira.

Anhu anosise kuramba eyirumba rumba vechiita mitambo nekuitei zveshe zvingaite kuti nyama dzawo dzitakazeke dzisaramba dzakangoti mbambamba pamwe, dzinofana kunge dzakatakazeka nyama.

Michini imweni yatinoona inogona kutirapa nguva dzimweni dzatinenge taita mitambo kana taita zvataita zvinodai zvakuvadza nyama dzedu saka tinosise kuti tiine michini yakawanda inotibetsera nguvayo .

Kuite mitambo yakasiyana siyana zviro chakakosha kwemene kunyangwe kurumba kana kuchovha mabhasikoro kwemene kana kumukira kuhamba zvinotiite kuti nyama dzedu dzigare dzakathakazeka. Zvirwere zvizhinji zvitize munyama dzedu.

Tinosise kudetserwa ngekudzidziswa zve kana kudzidzisa antu aziye kuti haisiri mitombo yegapi inomwiwa inoita kuti vantu varambe vane utano. Asi kuti nguwa imweni vantu vanofanira kumbotakazekesa nyama dzavo ngekupota veirumba. Kupota veitamba ma bhora nekuita zveshe zvingaita kuti nyama yavo izwe kutakazeka.

Anhu anofane kudzidziswa kuti kugara akuiti kuti muntu uthakazeke zvinodawo kupota wechiite mitambo yakasiyana siyana kurapa kumweni ukwokwo kunotoita kuti nyama dzigare dzakathakazeka.

Kuongororwa kwezveutano hwedu ngezve zvizvinozvino kwakanaka ngekuti kunotidetserawo isusu kuti tiziye dambudziko ratasangana naro tisati taenda kuna vanozotirapa kuongororwa uku kurikushandiswa inozwi AI tichishandisa hedu mafoni edu atinawo.

Kuongororwa kwenyama dzedu kumweni kwakona kunoshandiswa michini imweni yaapadera inombaikombidza zvemene mene zviri mukati mwenyama dzedu nemutsinga memwene.

Eee kurapika kweantu kwanyore mazuva anaya ngekuti muntu vakukwanise kuzviongorora kuti uziye kuti zvirikukutambudza zvimbori zviyinyi. Unozoendeko vaongororwa kana korapiva kobetserwa vakutoziya zviri kukutambudza.

Mazuvano kwane michini inokwanise kutiongorore nyama dzedu. Kunyangwe yekubvunza kuti urwere hwakadai hungarapika sei uye hunokonzerwa ngei, Iri michini yechizvino-zvino.

Hutano hwedu hwakakosha zvodawo kuti kuongororwa kwezveutano hwedu kushandiswewo muchini yechizvino zvino inokasire kubata zvirwere nekuti kombidza kutidambudziko iriri ratasangana naro rinorapiwa sei uye ngeyi.

Mitombo yechiantu inosise kuashirwa kunyangwe nevekumachechi ngekuti inotidetsera misi minthani. Tinofanire kutsvake asharuka ekare votironzera kuti mitombo imweni yavaishandisa vona kusina zvibhedhlera vaimboishandisa mashandisirei uye ngeipi yaimbova ponesa.

Imwe mitombo yatinoshandisa yechinyakare yechiantu inoryiwe midzi yakhona ,hino inodakuzikanwa, nekukona kuidzipura, nekukona kuzoigadzira ,nekukona kuzoziya zvinoryiwa pairi.

Imweni mitombo yechiantu ngeyekuti ukatozwe mundani chiripo-ripo kundototumirwe mashakani. Kana kutemerwe nzinde votomwa chiripo-ripo vobva vatopora.

Antu anokurudzirwa kuramba eishandisa mitombo yechivantu kuitira kuti ideredze zvirwere zvingadai zveida kuzotijuma Saka kana vantu veiziya kune mitombo imweni inorapa ngavapote vechiishandisa yechivantu.

Mitombo imweni yechianthu yatinoshandisa imweni yakona inobikwa imweni yakona inoryiwa midzi dzakadaro imwe inoryiwa makwande akadaro ngatiziyei mitombo inotirapa inotidetsera .

Mbipi yakakosha neshango redu rakakosha ndokuti ndimwo mwunebude mitombo yetinorapiwa ndiyo kana tasangana nematambudziko Saka ngatingwarire shango redu

Magwasha anotorwe mitombo yechiantu, anosise kukosheswa uye kurambidzwa kutemwa temwamwo, kuitire kuti mitombo yedu tisarashikirwa ngemitombo yedu yakawanda, yakakosha.

Dai hurumende zhinji dzaipe mukana kune vanorime mitombo yechiantu. Kuti dai yaitorimwa yoona kutengeswa kune vaya vanozogadzire mitombo yatinozoti yechizvino-zvino. Kuitira kuti mitombo yedu isanyanya isapera muzvipa muzvibhedhlera.

Imwe mitombo yechiantu inofanire kusimwa kunyangwe kumakanyi kwedu. Tiisime tigare tinayo kuitira kuti tidetsereke panguwa yakafanira ,tisatambudzika tasvika pakurwadziwa.

Kune magwasha mumweni mataihamba mbiti waitoona miti imweni tisikatoziyi kuti miti iyoyo inorapa uye titori mitombo inotorapa zvimwe zvirwere zvinototyisa kana kuti zvirwere zvitotyisa maningi.

Anhu ngatikurudzirane kushandisa imwe mitombo yechiantu nekuti mizhinji yakhona inobaarapa, uye ndiyo yaishandiswa, makarekarewo.

Mashango edu atinoone mitombo yekurapisa anhu ,mitombo yechianhu anofane kungwarirwa arambe ariyo tichirambe techizoona mitombo kubve kumagwasha aya pasaite kuzotamikazve kwemitombo kana kupedzwa kwayo kana kutsakadzwa kwemashango atinoone mitombo.

Mitombo yechiantu inotidetsera kurapa zvirwere zvakasiyanasiyana uye zvakachipa zvisina mubhadharo yakareba kana zvisina mubhadharo zvachose kuburikidza ngekuziya nyanzvi dzinoziya mitombo idzi zvega.

Mitombo yechianthu ikatanga kuputirwawo yeigadziriswa zvakanasa kunaka, yoiswa mwakanaka mweinokwanisa kutengesereka. Zvingadakadza yaampho ngekuti munthu weshe unege weikwanisa kuiashira ngenjira yakanaka.

Mitombo yechinyakare uye iri yechiantu inotidetsera isisu wonesuwo wemazuwano kunyangwe neasharukwa ekare vaiziye kushandise mitombo iyi ,uye nemumagwasha mayaionekwa, ngatiingwarire.

Mitombo kana mishonga yedu yechinyakare kana yechiantu, ikatorwawo ikashandiswa kana kugadziriswa zvakanaka, yoiswawo muzviphepa zvinoratidza kuti mutombo uyu mutombo rudzinyi, zvingabaanaka yaamho.

Kune shango rimweni rekuti tinorishandisa kurapa isusu kurape mindani yedu kurapa madziso kurapa nzeve uye kurape zvipfuyo zvedu zvakadai nemombe nembudzi .

Mitombo yechianthu imweni yaakugadzirwa kuitao mapirizi ekuti unenge aiona unodakarira kuda kuimwa aachafungi kuti ndorye shango asi kuti unenge eiti ndorye mutombo wakagadzirwa.

Mitombo yakaita saana alovhera mitombo yakatekeshera uye inorapa zvakagwinya ndoimwe yemitombo yatakaona kuti pashi reshe mitombo yatinoshandisa yechiantu inorapa zvakaoma.

Mitombo yechiantu ikagadzirwa ikaputirwa zvinenge zvakanaka izvozvo kuitirawo kuti inenge yashambidzika atichaambi ekupinda mushango tongokaya tichazokaya neimweni inotikuwadza.

Mitombo yechi antu ngayi paridzirwe ku antu eshe mu nyika pasi reshe kuitire kuti vantu vaziye kuti mitombo iyi yaka kosha uye inoshanda maningi inorapa zvee maningi.

Tikaze kukotsora kune amweni mashakani emimbiti imweni ekuti tinokwanise kungomaise mumvura, tomapisha ngemvura odziya tomwa tinorapika.

Mitombo yechiantu ikagadzirwa zvakanaka inodetsera uye inokasira kuashirwa ngeantu azhinji kuitira kuti ishande mune zvakanaka zvisina kufungidzira kuti ingatishaisha hutano hwedu.

Mitombo yechinyakare uye iri yechianthu kudai yakwanisa kusimwa nekurimwa muzvikora zvodzidziswahe vana vedu muzvikora.

Imwe mimbiti yatinoona yemashango atinoona inokona kuziva kuti mitombo inorapa ngekusaziva zvinoda kuti titi Kune asharukwa tigare takagara nawo pashi tichivhunza kuti mitombo waimboiwana pari uye inorapa ndepari.

Zvibhotoro zvetingaona zvingaiswe mitombo iyi yechiantu, zvikajeka zvinoite kuti neunode kutenga azwe chidaka-daka chekude kutotenga ngekuti unenge eiona kuti zviro zvirimo zvinokone kumudetsera.

Kukayiwa nekuunganidzwa nekugadzirwa kwemishonga yechiantu, kunokurudzirwa kuti kuitwe, uye nekuziya mishonga yakhona yechiantu.

Mitombo yechinyakare inosise kudzoserwa kuvantu kuti ikone kuvarapa uye dai yaitodzidziswa muzvikora nekuti ndiyo yaiponesa asharukwa edu ekare mukaona vakagwinya kudarike isusu kukombidze kuti mitombo yavairwa yavadetsera maningi

Mitombo yechiantu yakakosha mazuvaano ndiyo yotokurudzirwa ngekuti ndiyo inonasa kurapa zvirwere zvimweni zvinotitambudza kudayi inobaanasa kutotorosa ende ashuka ekudhaya aipona ndiyo mitombo iyi ngatingwarire asharukwa ekare tichivabvunza ngenyaya yemitombo yekare yavaimboshandisa vai.

Vantu vanosise kungwarire magwasha atinawo kumakanyi kwenyu nemunharaunda dzatiri ngekuti ndimwo mumagwasha umu ndimwo munobva mitombo mizhinji tikapedza magwasha aya atizowani mitombo .

Kushandiswa kwemitombo yechinyakare uye yechiantu kunofana kupararira pashi reshe Kuitira kuti pasave nekukaruka pakuzoshandiswa kunoita mishonga iyi.

Mushango munoonekwe mithombo nemushonga yakasiyanasiyana inoshandisa kurapiswa vangave vanthu, huku, mwombe, mbudzi, makwai nezviinyi. Mithombo iyi irimwo, inozikanwa ngeasharukwa edu.

Kune vantu vanokone kugadzire mitombo yechi antu vanoziyazve mitombo yechiantu mi mbiti inotipe mitombo iyi vantu ava vanofana kungwarirwa uye vanofana kuramba vechi bvunzurudzwa kuita kuti ruziwo rwo rwurambe rwechi tapurirwa kune ano teera.

Kukone kushandiswa kwemitombo yechivantu kunobetseravo amweni vanenga vane mukabango amweni kufunge kuti chindani mitombo iyi haishandi, kana kuti haina basa.

Mitombo yechiantu yechinyakare, inokhombidze kuti ichirimwo mumashango ,asi ngekuti mishi intani, tinenge tisingaiziyi kuti iyi inorapa ere kana kuti airapi ,asi inode kuongororwa itsvakiwe ,tiiziye.

Mishonga yechi antu inosise kuwanda ,inosisa kuzikanwa mashandisiro nepekushandisa uye tinofanire kuramba tichitsvake asharukwa ekare anoziye kushandisa nemashandisirwo emitombo yekudhaya.

Kunosisire kuitawo antu vanoziya nezve mitombo yechi antu vanokwanise kudzidzisa vantu vazhinji ngezve mitombo iyi ngekuti vakapera veshe vasikazi kuti ronzera nezve mitombo iyi atizozii kuti mitombo inozo kwanisa kutirapa ngeiri.

Mishonga yechiantu iriyo inotodetsera antu pamwechete nemhuka dzatinadzo kumakanyi, tikaziya mashandiswiro azvo zvakanaka zvingabetsera isusu antu nezvipuka zvedu zvakanaka.

Imweni michero yatinorya inotirapa ,saka tinokurudzirwa kurya michero yakasiyana siyana yemushango ngekuti inorapa zvirwere zvimweni zvatisingakoni kurapa ngemutombo yatingaona muzvipatara.

kurye mitombo yechivantu kwakakosha kunyangwe warwara kana usati warwara ukapota wechirye mitombo imweni yechinyakare yechiantu inoita kuti zvirwere zvimweni zvingada kuuya kuti zvikubate zvikorere kukubata.

Ndudurwa dzinorapa, dzinorapa zvirwere zvakasiyana-siyana zvakadai ngeanadzungu nezvimwe zvirwere zvakasiyana-siyana. Ngadzingwarirwe, kwete kuregera vana veitapura, veifurana veiti mapuwe.

Kuchengetedzwa kweshango kunoitawo kuti mitombo yedu yatinoona mushango ingwaririke antu adetsereke nemitombo iyi. Hino mitombo inofana kuti ingwarirwe nemashango kwaanobva angwarirwe zvee.

Shango rinoonekwe mitombo yechiantu rinofana kungwarirwa kuchengetedzwa kuti mitombo yedu isapera ngekuti imweni ingatopera vantu vechitema vechitotengesera kunenyika dzimweni isusu vanikazi vadzo vosara vasina.

Mitombo yechianhu inosise kuramba yeingwarirwa, magwasha anoonekwe mitombo iyi ngaangwarirwe kuita kuti asapera tirambe teimaziya teitorazve mitombo iyi teirapika ndiyo.

Munyika munofanire kuite bazi rinoona ngezvemitombo yechinyakare yechiantu kuitira kuti tisangoti mitombo tinoitsvaka peshe peshe tinofane kunge tine magwasha atinoziya kuti aya magwasha ndokwatinoone mitombo yedu.

Mitombo yechinyakare iyo yechiantu ngaionekwe irimwo mumashango patinoitsvaka uye ngatiziye kuishandisa nemashandisirwo kuramba teitsvakurudza.

Ngatiwuitei mutsangu wedu, wekushandise mitombo yechiantu uye ngatiwuite mutsangu kuramba teibvunza asharuka ngezvemitombo kuti vaimboshandisa yakadini uye yavaimboshandisa yakhona ngeiri tiiziye.

Munyika mukaite mashango kana mabindu atinga rima mitombo ye chinyakare yechi antu inga detsera yambo tototi kweshe kwatiri torime mitombo iyi togara tinayo.

Mashakani emagwavha anorapa zvakasiyana siyana uye zvakawanda ngati vantu vanokurudzirwe kushandise mashakani emigwavha mishi mizhinji patinozwa kana kuzwe chirwere chebesha.

Miyombo yechiantu aizi kutange zvinezvi yakatange kudhaya maningi asharuka vedu vaaishandisa ndoyaaipona ndiyo kusati kwaane zvibhedhleya nevanokwanise kuti varape asi vantu vasharuka vaishandise mitombo iyi yavaione mumagwasha edu emumakanyi.

Vanoshanda nezvemitombo yechivantu anozi ana zinatha anofana kukoshesawo upenyu wevantu kuburikidza ngokuudze mitombo inoenderana nezvirwere zvevantu zviriyo.

Mashango edu anosise kungwarirwa kuitire kuti mimbiti irimwo inobetsere kupona kwedu ione kungwarirwa, uye tiziyezve kuti yatinokwanisa kusima inosimika ngeiri tisime. Kana kuti tirambe tiine mitombo yedu.

Nyika ngayiise mitemo yekungwarire mashango atinoone mitombo yatingadai teirapiwa ndiyo yechiantu kuitira kuti mashango aya asanyanya kupazwa maningi angatiperera tikazotama chekuita.

Kune zvirwere zvatino kwanise kuto rapa nge imweni mitombo yatino kwanisa kuzvi simira mu gadheni ee vantu vano kwanisa kuto rapika zviri nyore zvisina kudhura mukati ngekungo shandise mapindu ku makanyi kwedu.

Dai vantu vaitofundiswa ngezvemitombo yechiantu kunyangwe nemuzvikora zvaizobetsera maningi kuti vantu vasaneseka panyaya dzeutano hwavo. Kunyangwe vakawirwa ngematambudziko vari kumakanyi kwavo.

Kungwarirwa kwemashango kunobve mutombo kunofana kuve kuchipuwe kubazi rinoona ngezveutano kuitire kuti mashango aya musangopinda weshe weshe koteze mitombo iyi kana kuteza nemimbiti yemene yavanongoda kuzogota kuite muriro.

Magwasha anookwe mitombo yechinyakare kana yechiantu ngaangwarirwe kuitira kuti tirambe techiona mitombo yedu irambe irimwo mushango isatiperera kuitira ndaramo yedu iyenderere mberi.

Mitombo yechiantu inosiyana siyana kubve inorape mune mundani inorape misoro inorape mishana inorape zvibereo kune dzakasiyana siyana vantu vanofane kuziya izvozvo.

Kushanda kwe mitombo yechi antu kuno fanira kutekeshera nyika yeshe kuti anhu awone ku detsereka ngekuti imweni mitombo yechi antu ino shandiswa inombai rapa zve mene mene zvisiri zveku nyepa.

Tinokurudzirwe kuryavo mirivo yechinyakare yakaita sana mitikiti ee ana bangarara, agusha. Izvozvo zvinota kuti zviti akire mwiri uye zvinotirapa mwiri yedu.

Mamwe mashango atinoona kana anotidetsera anofana kungwarirwa uye anofana kuzikanwa tchibvunzazve asharukwa nemaponero ekudhaya nemitombo yaaishandisa.